ha mizilezi taas qoncidayssinne taasi beettidayssi aaho gita demba bollan muu mesantha kaththida boykko muu mesanth gakkidayssa qoncise sesantha giddon issi woxaate na7i weqidoyssa qonciseys

Haysse misilezi taasi beettidaytinne taasi qoncidayti issi denba bootani cora asati yuuyi aadhdhi eqqidi haasayide de'ioyssa qoncisees bantha kushen baggati akaafa oykqidayssa gidiyoyssa qoncisees.

Ha miselezappe taasi qoncizayssinne taassi beettizayti cora mithapuuteti issipe dizayta he mithapuute puutisida ooththisida na7u asati eta gaatan deizayssa qonciseessa

Ha misilesi taassi qoncizayssinne taassi beettidayti na'u waaxa boorati deyizayssanne he waaxa boorati go'ettide deyio maasi beettes maasappe bolla baggara goyettibenna bootikkadiyayssa qoncisees.

Ha misilezan tas betidayisine tas qoncidayis gita kame bola gosha kamey chanidayosanne he kame gidon deiza namu hezdzdu kamey issippe gosha kame ekidi yidoyisa konicises

hayssa misileza giddan taasi beeththidaytinne qoncidayti goshsha kaame deizayssa gidoyssanne he goshsha kaamen asi dubbalide deizayssa gidoyssa qoncisessinne bone tilla bone gidoyssa bootay erisees

Hayssa misiliza giddan taas beeththidayssinne taas qoncidayssi daro7a hodenbayn badali qaaseth uttidayssa he badala giddon qas biitta baalemooyati giddon eqqidi na'u baalemooyeti deiyayssa gidiyayssa qoncises

Hayssa misilesa giddon beettizays sinne taas qoncizayssi woliqama woysha giza mita giddon issi baalesilxane woyiko baale shuume geetettida issi bitane eqqidideyizayssa qonciseess

hayssa misilezappe taasi beettidayssinne qoncidayssi daro attuma asati bantha biyo sintha xeellidi shooqa giddora kantidi biyo ya baggi habakki mitha gidiyo he mitha shooqa giddora kantidi biyo ga gidiyoge qonchisis ha misile

Hayssa misileza bolla beeththidayssi issi bithanee cora gaallathi issipe de7izayssi woykko donothi issipe de7izayssa henththan demo gaaththan mokkiide de7izayssatha dummayiide dizayssa qonccissees.

Hayssa misileza giddon taas beyidayssinne taas qoncidayssi heedzdzu wodala na'iti bantha ata gelte weykko bantha puute oykqidayssanne he izat puute tokkizayssa gidoyssa misiley qoncizees

Hayissi missilezi tasi bettidayissine tasi qonccidayisi issi hare gettetiza gamma meheni issi maccara issi attumara oyqqidi caanide de'iyayisa woddoro xalla cannizayissa de'iyayisa qonccises.

hayssi misiles taas qoncizayssi daro caaka bolla maahe de7izayssa gidiyayssanne he maahekka zaraphi elidayssa gidoyssa qonciseessinne he maahezaz bessees